Ompungulilo yoshimaliwa yoNedbank oyi li tayi kwashilipaleke aantu kutya ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili, ngono yi li hayi kwathele aanangeshefa opo ya yambuke po, yomithika nenge ndi tye yoondondo dha yoolokathana.

Ompungulilo yoshimaliwa ano ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi lombwele aantu opo nkondopale nuuna yena omakwatho gontumba ya pumbwa, otaya vulu okuya dhengela konomola yontumba nenge konomola yomakwathelo. Ndjono alehe hayi kala ya tulwa po piinyolwa yawo.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjono hayi ithanwa o Netbank ohayi kwathele aantu okupungula iimaliwa yayo. Uuna yapumbwa okuyi longitha ohaye keyi tala etaya kandula po oompumbwe dhawo ndhoka yena momasiku kehe.

Aantj oyendji oya hogolola opo ya kale yena iiliwa mpono oyendji ya kala yena iikunino molwa shoka iikwamboga ohayi yetele iiyemo uuna yeyi landithapo yo taya vulu oku konga natango nenge oku kandulapo oompumbwe dhimwe.

Momagumbo ogendji omuli tamu adhika iipundi yopashinanena mbyono hayi ithanwa ta kuti omatyofa. ohayi kala ne yahongwa miipilangi nenge nditye miiti etayi tulwa olwaala talu monika nawa. Onkene pokati kiipundi ohapu kala pena aluhe okatafula.

Ompungulilo yiimaliwa yoBank Windhoek oyi li tayi tseyithile aantu kutya ohayi gandja omawatelo gi ili nogi ili moshilongo, mpono wo gumwe ta vulu okukutha nando oshimaliwa shondjo sha thika pongushu yoshimaliwa shomayovi omulongo.

Omagumbo ogendji oge li ge na iipundi niitaafula mbyono yimwe yomuyo oyindji ya hongwa miipilangi. Ohamu kala wo natango oosikopa dhokukwatela iinima yomaludhi kehe.